Musikana akaita zvokucheuka. Akaboorwawo nzeve nomhino. Akagadzirwa tsiyo dzake. Mumusoro make munebvudzi ritema riri kuratidza kuti akagadzirwa sitaira inonzi ekisi kero.

Tsanga dziri kuratidza kuti dzimwe dzave kuoma. Tsanga idzi dzinoshandiswa kugadzira maponde kana mabhasikiti. Dzinowanzo kuoneka mumativi erwizi.

Vanhu vakamira vamwe vakaita zvekugara. Vari kuratidza kuti vari muimba yavari uyewo vari kuratidza kuti vanhu ndevechirume vega vega.

Mabhenguru emuruoko echikadzi. Mabhenguru aya ane ruvara rwebhuruu nepingi anewo tumaruva turipo netumwe twakaita tubhora tudoko.